Ame aɖewo tɔ ɖe amidzraƒe kple nuɖudzraƒe eye eŋu hã le afi ma. Eŋu ɖeka ƒe amadede nye gbemumu eye ame ɖeka hã le moto dzi le moto dom va yiyim eye ame aɖewo tɔ ɖe emɔ ƒe domeza.

Amewo le abɔ damawo me hele be lém na aŋgba mumuwo le flawɔesiwo hã dom ɖe woƒe teƒewo.

Ɖeviwo le nu kpɔm. ame tsitsi aɖe le wo xa. Aba le ŋgɔgbe na wo eye etsi nugui le wo xa hã.